Ndakarakadza ndichiri murumbwana, ndeifundiswa kuti pandabva kuchimbuzi, ndosisa kushamba nyara, uye kuti ndikachingamidza vantu, ndozoshambahe nyara ndeida kurya.

Igwinyiso re mene varumbwana vano sisa kuramba vei veifundiswawo maringe ngezve utano hwawo uye kuti vakone ku chengetedze utanho hwawo zvakanaka.

Vanthu vazhinji vanosisa kufundisa varumbwana vavo kuti vakone kudziriritira maererano ngekuchengetedza utano hwakanaka.

Nyamashi ndaguma kuzvikora zveva rumbwana hayi ndeyugumeyo ndadakarira chiro chimwe vafundisi vacho vayivafundisa kuti vakone kuziva nezveutano hwavo.

Varumbwana vanosisa kufundiswa pakasiyana siyana asi chekubatanga kubafundisa ngezveutano ngehosha futi dzinobata kana muntu ane uchapa.

Tikaringira mukati mezvikora zvearumbwana, ndau iyi inofundisa varumbwana mishando yakasiyana-siyana yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo, uye kuti vakone kugarisana nevamweni zvakanaka.

Zvemenemene varumbwana vanosisa kufunda muzvikoramwo mavonoenda ngekuti kunofundiswa kuti vakone kuerenga uye vakone kunyora magama aksiyanasiyana.

Zvikora zvevarumbwana zvakakosha maningi mukati mwenharaunda ngékuti zvikora izvi zvinoita kuti varumbwana ava vakone kufunda zvakasiyana siyana kuti vakone kuzonasira ndaramo yavo yamangwana.

Igwinyiso remene-mene varumbwana vanosisa kufunda zviro zvakasiyana-siyana kuzvikora kwawo. Vamweni vanofundiswa kuti vakone kuziya ngezvehutano.

Cherecherzo uri murumbwana wako waende kuchikora asingakoni kana kubhuya kana kunyora wozoona pedzepo kupera kwemwedsi muntu wakutokonawo kunyora zita rake zvakadini kunaka izvozvo.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi ngekuti kuzvikora kona ikweyo vantu vanosisa kuramba veifundiswa zvakanakira kugarisana nevamweni mundaraunda.

Igwinyiso remene-mene. Kuzvikora kwevarumbwana kwakabanaka yaamho ngekuti varumbwana ava ndiko kwavanokona kuti vakone kunyora uye vakone kubaerenga magama akasiyana-siyana.

Varumwana vedu vanosvitsa pakuenda kuzvikora kuti vafundiswe zviro zvakasiyana siyana .Kuzvikora kwakanakira kuti vanofundiswa kuti vakone kuchingamidza vantu vakuru mundaraunda.

Nyamashi tikaringira mwukati mwezvikora, munosisa kugara ndau iyi yakachena ngekuti ndimwo munogara varumbwana vedu kuti vasazobatwa ngehosha dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyana siyana.

Zvadini kunaka kuona murumbana vako otobhuyavo chiyungu. Kubudikidza ngekufunda kwavanenge vakaita mukati mwezvikora pavanoenda kona ikweyo.

Muzvikora zvarumbwana zvakabakosha maningi. Ngekuti zvikora izvo vantu vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana, mukati mwendaramo dzavo, uye kuti vakone zviro zvakawanda maningi.

Igwinyiso remenemene zvikora zvinofunda varumbwana zvinosise kuvafundisa maringe ngekuti vakone kuchingamidza vanthu vakuru kwavari.

Tinganingira nyamashi zvinou tinoona kuti kuzvikora zvevarumbwana, varumbwana vedu vari kubaafunda zvemene mene ngekuti vamweni vakaenda vasingakoni kana kunyora, izvezvi votokona.

Varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora mukuwo ngemukuwo. Ngekuti kuzvikora uko kunobata vana vadoodori ava kuti vazokona zviro zvakawanda mukati meupenyu hwavo.

Zvikora zvevarumbwane zvakana maningi mukati mwendaramo ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti vantu ava vakone zviro zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo.

Zvemene mene tikaringira mukati mezvikora varumbwana vedu varikubafundiswa zviro zvakasiyana siyana kuti vakone kunyora kubaya baya zvidziyo zvanyamashi.

Zvikora zveepadera zvakanaka maningi ngekuti uku kuzvikora uku ndikwo kunobva vantu vanokanika motokari dzedu. Uye vanhu vanozoshanda muzvibhehlera vari madhokodheya.

Igwinyiso remene-mene, mukati mezvikora zvepadera, tinoona kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana nenyara dzavo kuti vakone kuzozvidetsera mangwani.

Nyamashi tikaringira mukati mechikora tinoona kuti varumbwana vedu vari kubafunda yaambo, ngekuti zviro zvavari kuziya ino naiyoyo, eeh karetu kwedu taisazvifunda.

Nyamashi unou tinoona kuti zvikora zvepadera zvakabanaka maningi ngekuti zvinofundisa vantu kuti vakone kudzishandira mishando yenyara dzavo uye vakone kuita mishando inozodetsera nyika.

Muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji varikufundiswa mushando yakasiyana siyana kuti vazokona kudziriritira mundaramo yavo yamangwani.

Kvikora zvinofundisa varumbwana vedu, kana kuti majaha nemhandara, dzakanakira maningi, ku pakukudza hupfumi hwenyika ,ngekuti vanhu ava vanonga votokonawo kudzishandira.

Igwinyiso remene mene, tikaringira mukati mwezvikora tinoona kuti varumbwana vedu ndiko kwavanobva veizoti inini ndinoda kuita dhokodheya kuburikidza ngezvifundo zvavanenge veikona mukati imwoma imwomwo.

Igwinyiso remene-mene zvikora zvepadera zvakabatikoshera yaambo. Ngekuti kuzvikora kona ikweyo tinosisa kufundiswa zviro zvakasiyana-siyana zvinotibetsera mukati mendaramo yetichazorarama.

Kuzvikora kwaakufundiswa varumbwana ,zvidzidzo zvakati kuti kusiyana, zvinosanganisira kuvaka, kuveza, nekusona.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi kunyanya -nyanya zvinoenda majaha nemhandara achiri kutemwa dzinobva ngazi. Nekuti ndiko kunobva pfungwa dzekuti vanoda kuzoita mishando iri pavanonga vakura.

Nyamashi unowu tinoona kuti zvikora zvinoenda varumbwana achIrikutemwa dzinobve ngazi. Zvakabanaka maningi ngekuti varumbwana ava vanopeisira vavantu vasisiri mbavha dzingadai dzeitinesa muganga.

Nyamashi unou tikaguma mundau yezvikora tinoona kuti vana varumbwana vedu vari kufundiswa zviro zvakasiyana siyana sekurima uye kana kuvaka chaiko chaiko.

Nyamashii, varumbwana vari kuenda kuzvikora zvepa dera izvi, vanobaa kona yaamho, ngekuti vanofundiswa zvidzidzo zvakasyana siyana zvichazo shanda mukati mwendaramo yawo.

Kuzvikora, kunofundiswa zviro zvaka siyana siyana. Vamweni vanofundiswa kuti vakone kuveza, vamweni vanofundiswa kukona kusona kana kuwaka.

Nyamashi unouyu tinowona kuti kuzvikora zvevarumbwana vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana. Uye ndidzo mishando dzavanozoite muntaramo yavo vakura.

Igwinyiso remene muzvikora zvinofunda varumbwana vedu vati kurei tinoona kuti vanopeisira vaakuziva zviro zvakawanda zvinosisa kuti vazodetsereka mukati mwendaramo yavo.

Zvemenemene tinoringira kuti mukati mwezvikora vandu vanoita mishando yakasiyana siyana kubudikidza ngekuti unenge weikona zviri kuzvikora kona ikweyo

Gwinyiso remene mene zvikora zvakabakosha yamho mukati mwemuganga yatingadai teigara ngekuti zvikora zvinotifundisa kuti tikone kuzodziriritira mwukati mwendaramo yedu.

Varumbwana vedu vanosisa kuti vakaendeswawo kuzvikora vanosisawo kuite zviro zvakaita semujaho, kutambawo mabhora kuti vaone kuti zvipo zvawo zviri pari.

Igwinyiso remene mene muzvikora mwatinoenda kana munoendeswa vanyari vana vedu mwakabaanaka maningi ngekuti antu anokona zviro zvakawanda kubudikidza ngechikora semabasa.

Tikaringira mukati mwezvikora zvinofunda majaha nemhandara vachirikutemwa dzinobve ngazi. Tinoona kuti vanofundiswa zviro zvakasiyana-siyana zvinozovadetsera mundaramo yavo.

Zvemenemene tikaringira mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti varumbwana vedu vari kubaafunda yaambo ngekuti vanthu ava vaakutokona kurima kubudikidza ngekufundiswa kwavanoitwa.

Zvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi zvakanaka maningi ngekuti zvinodzikisira mbavha dzingadai dziri mumuganga mwatinogara.

Tikaringira mukati mwezvikora nyamashi unoowu tinoona kuti muzvikora vantu vanoenda kofundiswa zvakasiyana siyana uye ndiko kunobva madhokoteya amangwani.

Igwinyiso remene mene zvikora zvepadera zvakanakira kuti zvinofundisa varumbwana vedu kuti vakone kugarisana nevamweni zvakanaka uye mabasa enyara.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi. Kunyanya-nyanya izvo zvinoenda majaha nemhandara. Ngekuti zvinovadetsera vantu ava kuti vakone kudzishandira ramangwani ravo.

Zvikora zvepadera zvekudhaya zvaifundisa vantu zvidzidzo zvakasiyana-siyana. Asi nyamashi zvikora zvizhinji zvitofundisa zvidzidzo zvinobetsera mukati mwendaramo.

Igwinyiso remenemene , tinoona kuti mukati mwezvikora antu anosisa kufunda zvakasiyana siyana kuti vakwanise kudetsereka pona apo pavanenge variko .

Zvikora zvinofunda arumbwana zvakatinakira maningi ngekuti kuzvikorako vanofundiswa zviro zvakasiyanasiyana uye zvinosisa kuvadetsera mukati mwendaramo yavo.

Zvemenemene zvikora zvepadera zvakaba atikoshera yaamho, ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti tikwanise kufunda mabasa awo anozotiraramisa mukati mwendaramo yedu mangwani.

Sekuru vangu vakaenda kuzvikora zvepadera vaiti ronzera veiti kuzvikora uku vaifundiswa ngebasa ravakuita nyamashi rekuti vaku aka.

Zvikora zvepa dera zvakambai naka nyamusha ngekuti ndiko kunobva madhokoteya amanwangani uye ndiko kunobva vafundisi vamangwani .

Tika ningiri mukati me zvikora zvepa dera tinoona kuti vazhinji vedu vano sisa ku endeyo ngekuti kuno detsera yambo vantu vazhinji vato ma dhokoteya kubudikidza ndiko.

Nyamashi tikaringira mukati mwezvikora zvepadera, tinoona kuti ndiko kunobva mishando yevantu vazhinji, kunyanya-nyanya vemumuganga wachona uwowo.

Nyamashi unou tinoona kuti mukati muzvikora zvakamera vanthu varikubaafunda zvemene mene ngekuti ndiko kunobva vanthu vanogadzira motokari madhokodheya.

Igwinyiso remene mene, zvikora zvepadera zvakaba anaka yeyambo kuti vantu vanotofunda mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo uye zvinofundisa zvemene mene.

Nyashi unouyu tikaringira mukati mwemataundi makuru. Tinoona kuti munezvikora zvepadera zvinofundisa vantu mabasa enyara. Asi zvikora izvi zvinosisavo kuiswa mumakanyi.

Zvemene mene mukati mwezvikora zvepadera mune vantu vanofundisamwo, vantu ava vanofundisa vantu mishando yakasiyana siyana.

Igwinyiso remene mene, zvikora zvepadera zvakabakosha yaambo, zvikora izvi zvinoita kuti mishando yevantu vazhinji iite nyore kuita mukati mentaramo yavo.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvinoita kuti vantu vafunde zviro zvakasiyana-siyana mukati mwendaramo. Zvinosanganisira mishando kukona kugarisana nevamweni.

Zvikora zvepadera zvakabanaka maningi ngekuti maiziya ere kuti kuzvikora Kona ikweyo ndiko kunobva madhokoteya, ndiko kunobva vantu vachafundisa varumbwana vedu vamangwani.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvikora zviri padera, tinoringira kuti vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezvemishando dzavanoda kuzoita pona pavanenge vakura.

Mukati mwezvikora zvinofunda vantu, vasharukwa kana kuti majaha nemhandara, munobafundwa zvemene-mene ngekuti vantu ava vanotofunda mishando yavanoda kuzoita mwukati mwenyika.

Igwinyiso remene-mene, tinoringira kuti mwukati mwezvikora zvepadera, vantu vanobafunda zvakasiyana-siyana. Vamweni vanofundira kuti vave madhokodheya vamweni kuti vaye vafundisi.

Kuzvikora zvepadera tinoringira kuti vantu vazhinji vanogumeyo kuti vaone rudetsero maringe ngemushando yevanozoda kuita mukati mwendaramo yavo. Izvi zvakabanaka maningi.

Nyamashi unouyu vantu vazhinji voenda kuzvikora zvepadera dera nekuti vanoda kufunda mishando yakasiyana siyana inozovabetsera ponapo pavanenge vavasharuka.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedheya mune vantu vakasiyana siyana vakabva kuzvikora zvepadera ngokuti zvikora izvi zvinodzidzisa vantu mishando yakasiyana siyana.

Nyamashi unowu tinoona kuti kuzvikora zvepadera, vantu vazhinji vanoendeyo koofunda ,zvavanenge veida kuzoita mukati mwendaramo yavo kuti vazokona kudziriritira.

Muzvikora zvepadera zvakabaanaka maningi ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti vantu vakone kuzvishandira mishando nenyara dzavo uye vakone kuita zvakasiyana-siyana mukati mendaramo yavo.

Tikaringira mukati mwendau dzatinogara tinoona kuti mumweni mune zvikora zvepadera zvikora izvi zvinobatigadzirira mushando muntaraunda dzatinogara.

Igwinyiso remene-mene, kuzvikora zvepadera, kwakanakira kuti, muntarau muntaraunda mwona mwachinenge chiri, vantu vanotoonawo mishando, kuti vashandirepo, mishando yakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene mukati mezvikora tinoona kuti vantu vazhinji vanofundiswa mabasa kunyanya nyanya zvikora zvepadera vanofundiswa mabasa enyara.

Igwinyiso remene mene zvikora zvepadera zvakabanaka kwemene ngekuti kuzvikora kwona ikweyo vanofundiswa mishando yakasiyana siyana inozovadetsera mangwani.

Igwinyiso muzvikora zvepadera zvinogadzire mishando yakasiyana mukati mwendaraunda idzodzo idzi dzinoita kuti vandu vadetsereke muntau yavo.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa varumbwana kubudikidza ngekuvafundisa angava mabasa enyara kana mabasa amweni ekuti vazokona kuraramisa mburi dzavo mangwani.

Gwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwezvikora zvepadera ndiko kwakabva antu vanotidetsera nyamashi. Vanosanganisira madhogodheya kana kuti vafundisi muntaraunda.

Zvikora zvepadera zvakanaka mukati mwentaraunda dzatingadai teigara. Ngekuti kuzvikora kona ikweyo teigara ndiko kunobva madhokodheya ndiko kuno vafundisi vamangwani vachadetsera nyika.